Oyu umusoni ali kusona lukoye lwewe ni shishalani

eya aliwo, aliwo tsinzu nishifo shesibalima shibirisa ibindu bihali bilayi ta byehilamu

iba bahambi betsinyeni nga bali huli hongolo bali basani babiri bali akari yekametsi bali huwamba tsinyeni mumetsi

Esyino syisala syarula syafana nga syimuli, syaruura syongene, shayitungeleza.

bibyayo biribitaru tsimbusi tsili hwaya tsanywaho nikametsi ngatsalileho bunyasi

Aba basambi be bifundo bali khusamba lifundo lyabwe mushikyewa.

Oyo Umukangi ali'khukanga umulwale mwikangilo, ali khumukanga ne mbiso aterere abe umu'layi

Eba abenyayi eba abenyayi bali barano alikhusamba lifundo bali mushisawe shimiliu atenga beshikhasi

Kumukunda oku babyala bilimwa byayana bulayi, lukingi luli inyuma we kumukunda.

Iba balimi bali agati webilime byawe baalima gamatunda gawe balikugalambula

Basani bali mwikulanilo lye bibyayo bye tsi'ngafu bali khurekana bibyayo bye tsi'ngafu mwikulanilo isibali.

Hari eyu umwene ali kyusakyusa liloba niye abyale ibindu byewe bulayi ahuramo bibikusa bilyo bulayi

eyu umufubu umurobi wesinyeni ali huroba inyeni munyanza nga imihile huluholongo lwewe luhongo

Uyu umusoni ali khusona nenga ali khurambisa sishalani, alukhwingisa luwuzi mumbiso anabe e'shalani.

Bukhobemo bukali buli musitsakha, bulikhukyendana ayi ni n'ayi, bulala buli ashi we sisala bwa'silileyo.

Naboone kamahongolo kali hunyanza akari ni bunyunyi nabwo buli hupurulihira awo kametsi kamanji ketsule

Aba balambuli balambula bibila bulimukyewa balikyenda batse bole musibila balambule tsisolo tsiba musibila mwene umwomo.

kumwinyakasi kwabirire mugachi nenga bakwamisa mumetsi kuli akari wekametsi

bibyayo bino babiranga bari tsingafu bili muhwaya byaleya tsintzika atenga tsayifumbana

Lugudo lwaleya lutsa mpaka idayi yoyo lubekha lutwela luwande lutwela lulimo tsinzu luwande lundi mwabamo naye inzu mwabamo khajewa khe kwinyayilamo mwabamo ni bisaala mu ikhulayi

Eku, kumukunda kwesi baloma bari lusukhu lwe kamatore balwakila, lulay.

Lino likulanilo likulisa bikwaro bye kumubili, wakwara wamiliya